Tini meesaneoo, qotto"oo, xikkeoo labbanno uduunnubba budunni loonsanni uduunnubbaati. Ise la'nanni woyite budu uduunne labbanno ikka?

Kuni manchu ayeeti? beshootikka? Massagaanchohokka? egennameyo manchoitikka? Macca manchootikka? Maa assaayi no Manchu?

tini south star hotele giddonni sidaami gidoonni daa''atote ikitanno base egensiisate loonsoonni looso egensiissano hattono sidaami giddo daa''attote base hala'lado noota ikkase xawisanno.

Kuni hijaari hawaasa piyassaho afamanno hijaaraati. Isino hosipitaalete adaare hospitaale lawannona hijaara isi kayiinni la'nanni woyite hijaara lawanno?

Kuni maati? Giddo noo manni massanni no? Maa loosanni no? La'nanni wote buna aganni nooha lawanno ikka? Buna xorshitaata labbaa ikka?

tini ortodokkisete am'ano budenna balchooma labbanna ise kayini lananni woyte amanote balchooma labbannokka?

Tini yaa xa yannillite woshshattonni baanerete yinannite iseno babbxewo egenshshiishsha loonsayiite. kini xa lemisaale sidaamu baankera hawaasi quchumi taaboori sini baanke egensiinsayi worroyi baanereeti yaate. egenshiishshaho.

Mancho hiitto assite wodhite nookka? Fixxidhe nookka? Umu danancho magarinni biifisidhe loosidhewookka?

Tini saa woyi woricho mini saada giddo saate woyinim worichote yine ka'ne adha dandiinanni. isi kaayiinni la'nanni wooyiite saa woyi woricho labbannokka?

kuri egenshiishshi maa kulanno? affini filmme budenna balchooma xawisate loonse ka'ne saayiinsayi hee'noyi egenshshiishsha lawanno isi la'ananni wote egenshiishsha lawannokka?

Tini ortodokisete amma'no amanyooteeti

Tini maate sidaamu budinni biiffe sidaama xawisayi noote maateeti yaate. Fichee cambalaallate yannarano ikko hala'ladu sidaamu xaadooshe heeraa wote gudumaaleho fulle assinayi xaadooshshira xaadatenni budensanna balchoomansa leellishayi noo maateetinna dagaati.